Sapato ya kolata oyo eza bonanaka eza ya kimobadi, kasi sapato ya kimobadi eza na langi ya grie pe na mooupe.

Namoni ezali na kati ya libenga poudre detargent ezali produit ya kosokola bilamba oyo eza na sadete nde poudre detargen importante na yo.